Salin boɣali ni n boŋo salo nyɛla ban bɛ salin boɣali ŋo puuni bi shab nyɛla ban pili zipiliti roba gbambihi nyɛla din bɛ dinni doo nyɛla ŋun ʒɛ duli yɛ liiga piɛlli kuɣu vakaha nyɛla din tam duli ŋo

gbanipiɛlla paɣ' mini gbanpiɛlla do nyɛla ban bɛ do puuni bɛ nyɛla ban yɛ nɛɛ sabila ka di nyɛ bɔɣ' waɣila gban piɛli paɣ' mini gban do ʒɛya ka yɛ duhirigu bɛ be tuuni ka tɛbuli ʒɛya n nyɛ tɛbuli dozim

Paɣaba nyɛla ban galisi kpɛ doo ʒɛ nyaangi ŋɔ pili zipiligu ka yaagi o nolI paɣa ʒɛ toobi ŋɔ na n gbubi gbambili ka zahama bɛ dinni gbambihi ŋɔ shɛŋa nyɛla din ƶɛ n baɣa o ka zahama lahi bɛ di puuni

Vuhim shee m boŋɔ nachimba ni paɣaba nyɛla ban be dinni teebuli nyɛla din biɛni ka kuɣusi nyɛ din biɛni ka bɛ ʒia so yw liiga ʒee ka pili zipiligu so ʒia ka mali zab'piɛlla ka kpa ninkpara.

palli zuɣu m boŋɔ lora nima beni ka salo beni loori nima ŋɔ sheŋa nyela loori nuɣuso ka gabi zaɣa dozima ka sheŋa nyɛ zaɣa ʒehi ka gabi zaɣa dozima yiya din memme n tam nyɛla din baɣi palli daabilim nyɛla din niŋdi palli ŋɔ nangbankpaŋa

Bi zaŋ mori n niŋ sampaa laasabu ka zaŋ kuɣu zɛhi zali di gbuni tihi nyɛla dini zɛya kom nyɛla do ni doya ka zoya ni mori bɛ di tooni ka sagbana yiri na.

Paɣa n ʒi Dikpuni gbuni ŋo o ʒila kuɣu bili zuɣu o yɛla chinchin niɛma ka bob di bobga duɣubili tam kurifooti ni teebuli bili ʒɛ o tooni ka bin piɛli tamya ka

Namda balibu balibu n bɔŋɔ di lahi nyɛla din nyɛ ko bobgu zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ piɛla biɛni zaɣ nuɣso biɛni ka zaɣ vakaɣali biɛni ka tani dozim pa n baɣali katalɛm nyɛla din ʒɛ dinni nyɛ zaɣ dozim

Sola panali nima gbini m boŋɔ paɣaba ni nachimba nyɛla ban be dinni bɛ sheba pili zipil'piɛla ka sheba pili zipil'nuɣuso bɛ sheba ye liiga piɛla tihi be bɛ nyaanga ti pahi yiya ka di nyɛ yili piɛla.

Salin boɣali ni n boŋo mashina nyɛla din bɛ salin boɣali ŋo ni salo ŋo pam nyɛla bin gbuni pai nima Doo nyɛla ŋun kuriya ka gbuni soobuli so ʒɛya la yɛ liiga dozim ka so kuriya ka yɛ liiga vakaɣali ka tihi ni mori biɛni

Soli zuɣu n boŋo paɣaba anahi nyɛla ban bɛ soli ŋo zuɣu mori ni tihi nyɛla din bɛ dinni paɣaba ata nyɛla ban kpabi bihi paɣa so zaŋ sari dozim niŋ o nyingoli ni ka gbubi katalɛm

Duu puuni din nyɛ duɣuli shee n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒɛya so jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga boɣa waɣala fulaawaasi nyɛla din ʒɛ o nyaanga duu ŋo dikpuna nyɛla zaɣ piɛla o nuchɛ baŋ nyɛla din pa n ba o

Yili n ʒɛya ŋɔ yili ŋɔ punti nyɛla zaɣ sabila Gbanpiɛli paɣa n ʒɛya ŋɔ o yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka bihi piɛ n gili o sheeni